Lii, ndajee la, da ñuy julli. Mu melni, ñungi jaangu, goor ak jigéen.

Lii ay ganaar la, ganaar yu weex tal, boopu bi, am ay ñuubu yu xoñgu.

Li nak lèk la ñiñ Koy óyeh xeeru tuba, ñiñ ko def ci palat bu xonxu.

Lii ab foytef la, nyu koy owe mango, mango yi nak seen wergo, mo di nete, ak netex

Lii nak daalë la, beenë peeri daalë la. Daalë yi seen culoor dafa ñuul.

Fi nak ap berembi legaye kai la nyu gi giss neenti togu nyeeti de nyu nuul bena bi dafa xonxa.

Li ap ekeh la nyu andax ap benda di project Gambia mudi mbebet ti Gambian nyung si giss am wergo bu neteh baha bu xoon bu weex ak bu nuul.

Ki ap séét la dañ ko muur , muray bu wèèx , mugeh tóóg ci lan, mugeh teyeh yitam ap kok.

Fi nak am berem bu ligayucai la njun fi gis ay tereh ay nosu kai ay jolosu cass ak bindu kai.

Lii nak am nataal la jakaar ak Jabaar, goor ak jigeen, nyum nyaar yeere yunj nyu sol, dafa nete, jigeen bi, kaala bum teg si baat bi, dafa netex,

Ki nak dafay raabu, dafay raabu ap seer dënk, li nak masin bi ni rabeh la.

Kii nak dafay poosilu ay wéh,.Wéh yi xóraay. Ñu city gis, loxom jigéen.

Li nak, ap mandar ga daka la. Mungi am nyenenti wirgo: wirgo bu honghu, wirgo bu netahh, ak wirgo bu neteh.

Lii ab kayiti xibaar la bi ñuy owee,"The Standard", manaam, bu woor bi. Ñung ciy gis nataalu ñietti rew mi, ak ab sox na bu neek ci ganaawam. Bindë yi, dafa xoñgu.

Ki nak ap gigeen la, wayeh dafa fudan bopú bi. Wirgo fudan bi moy netteh .

Li aye bagass si taral la bagasu taral gigeen nyung si giss tuskal lunyee reader si tonj, aye bott an lunyee daf si kanam

Li ap garabi banana nyunge giss banana yi nyorogot mutah mu am wergoh bu neteh sa wet ga nyungfa giss aye garap cocoa munitions wergoh bu neteh la am banana ayy fayteeve nyu bari sukarla

Lii nak ab natal la, nyu cii gis ab daw su jigeen, mungi sol yere bu taaru, weergo yerebi moy xuun, mingi takit tam ay galam, yore ab joolosu akit saagam

Li ap mango la, mango bi dafa xonxu am lu netteh am yitam wirgo bu natax. Mango nak ap faytèèf bu bari suukar la.

Fii nak ab jaba la, waaji, dafa ñëwoon jëndë si, dafa ñëwoon jëndë ab saaku ceeb ta muñg ko ennu.

Li nak ay ganarr la, ñung fii gis ñaari ganarr, ganarr bu gór ak ganarr bu gigeen. Mumel ni dajo nekka ci ay ngoneh.

Lii ab nataal la, ñu ci gis ab ndaw si jigeen. Mu ngi sol ab roobu. Wirgoo roobu bi, mooy nëtëx.

Li nak ap gigeen la, dafa lèttu ñaari lèttu yu guddu mu takka ku ci ganaw wam.

Li ap nital la, nital bi ñiñ ci gis ap daw su gigeen mu sol rubu wirgo rubu bi moy xun.

Ñii nak, dañyooy taggat seen yaram, si jongante bi ñuy woowe, wëëxë bal. Ñom nak, ñu ñjaxlaf lañge Ñu ciy gis ñattë ñuy jongante ak keenë ku leen di atté.

Li ap Otto la, ñi Koy óyeh kapyon mugii ép ay bagaas yi barri.

Lii nak, da fay mandargaal, buntu xarale yu ees yinga xam ne, ci lañu Jaar, ngur jookoo, seetan, waxtaan, weechante xelaat.

Fi nak ap jamaba la lu nyui giss moi paypad morsox yi nga hamnex jigeen boi giss mbax momm lay jefendeko yayeh morsox yi nak dafa andak jamano deng ko defar beem bakx sol ko si ay defu.

Lee nak ab moulo la nuge se bountu kurell bun denke leplo jem se walum juganteh num nak mu melne dang fe dajalo goor ak jegain.

Ki nak dafay tagat yaram ci foh bu ñoy óyeh wexa bal . Mom yirèh bum sol wirgo go bi dafa ñuul.

Li ay terreh la, ay terreh taalif ñetti terreh ñu fi nekka.

Lii nak ab kër la, ñu si gis ay toogu yu bëree bëree, ñu teklaante léén, randaleen.

Lii nak, ab daara la, bërëb bi ñuñy jaangee. Ñu ciy gis ay ndongo, ñenenti ndongo, ñom ñep di ay jigéen,k neek, Tek sa tëëre ci sa kanam, mu and ak bindu kaay.

Lii garap la, garap bi nak ay peer la. Ñiñ ci gis wirgo yu wuteh bu ci melni xun, natax, baxa, xoray, xonxu ak wèèx.

Fii nak, mooy,...Gambiya. Ñung si gis, bu takku, goor ak Mboolo mi nak kolo yuñg sol, wergoo bu nétte mooy ci äppu. Gis nay itam, ñu sol wergoo bu baxa.

Li nak netteh gór mo ci nekka , Kenna ki mugeh yorèh kalli ci loxom mu def lu melni gerteh mu di ko sotti ci ap masin.

Lii nak mbaxana la, ab mbaxana takkë dér la bu Gambiya. Wergoo bi, mooy xémé, ñuñ si gis nak, mandarga rëwu Gambiya.

Lii nak nataal la, nataal lu defukaay, yu yaañgë, yu am, ay wërgo yu wute të taaru. Defukaay i nak, bari na lool.

Lii nak ab nëëk la, ñu gis ñu tek si ay pot. Béénë bi, pot la bi nga xam ne, da fay def liy xeeñal nëëk. Bénén bi, ab diiw la, ñu tek ko ci kow taabul.

Lii nak jaaru la, beenë peeru jaaru, ñom seen wergoo, dafa xuun, am tuuti lu ñuul,

Li nak ap tip bu Kai la. Tip bu Kai bi wirgo bi dafa xoon, tip bu kai bi nak mugeh dèf ay doom yu ñuul mu melniki day turuh.

Li nak mung nyu woon jeen yu bari yu nyu def si mbanda bu maag bi nyu giss si ay goor neeti nyi ay nitt yu nuul len kena ki ap xonxu nopu.

Fii ap barab la bu xalèh yi dajjeh mu melni dañee foh. Ñu gis ci xalèh yu gór ak ay xalèh yu gigeen.

Li ap sabu la sabu sangu nyu koi oyeh dettol moi genee bempi telem telem bu neeh si yaram.

Li nak ap sayu ñax la ñu taka ko ba mu dágar kac. Sa yu ñax bi nak wirgo bi dafa natax, taku kai bi wirgo bi dafa wèèx.

Li nak si kaw talibi la nyu si giss ay ndamar yu maag ak yu ndaw giss si tam garab ak ay keur yu kaweh.

Li ap garap buñ def ci ap defukai, ñung ci binda yitam turu garab ngi moy " vega selfo".

Li daala la bena peri daala daala bi wergo bi dafa huun nu giss si tam ay takukai yi nga hamne wergo bi dafa weex.

Li nak ap loxo la, nit ki dafay tabax miñi yorèh ap jumtukai ci loxom ngir masaleh lim diw ci maraj bi.

Li ap peel la , ñi weka ko ci maraj bi . Maraj bi nak wirgo bi dafa xuun, peel bi nak wirgo bi dafa ñuul.

Nyii nk amb mbollo lange nyou guisse amb gorr ak jegueen nyom nk danyo kontan nougui sol aye yerre you nette.

Lii nak ay jumtukaay la liñuy jàngee wirgoo bi dafa xooraay ñu gis ci bindukaay liñuy nattee akit ab nasukaay bi nga xam ni dañ ci jàngee ñu gis citam ab teere.

Gii nak daññi fecci , ñom ay gigeen laj yu sol yirèh chosaan , ñom nak yirèh yun sol wirgo bi dafa xemeh amit tutti lu wèèx.

Lii nak, ñaari jigéen la, yuy dëbbu. Gis nay béénë jigéen mu ngi toog. Gis nay ci tam ganaar, ak ay cuujam, gëënë ak kuur.

Li nak ap neku cosaan la, ñuñ ci gis ap doj bu réy. Gis ci yitam ap lonkar mu andak ay cèèn.

Lii nak ay Ndongo yu dajalo la ngir deglo ki liin di jangal, nyuum danyo sol ay yeere, wergo bi dafa baxa, amna ko neeke si seen kanam di waax ak nyom

Iii ab naatal la, ñu gis si ab xalé bu jigéen bu sol roobu bu taaru di melax. Roobu bii la ñuy oye, baam.

Lee nak ab jamtukaye boye jafaneku yasara la motah nu dal deku sampu se ab doye bunu def se marage be mum nak jerejam moye toogu leke werrgo be dafa weehe.

Li ap nital la, ñi gis ci ap xalèh bu gigeen mu sol sipu ak mbubu. Wirgo yirèh bi dafa xemeh, musór bi wirgo bi dafa wèèx.

Li nak am berembi dal lo kai la ngu kui oyeh ocean bay nyu giss neh neegi de nyu weex giss nenn ai tam garab ak ay hoop si buntu bi .

Ñii nak, da ñooy tukki. Ñu ngi yoree, seen ay defu kaay yiree, dikko duggal si otto bi leen di yoobu. Ñom nak, ay xönxu noopu lañg, ñu ñaw, sëët si rëw i Gambiya.

Leenak ab natalu kerr la kerr gu maget lol ba marang ye sah danu holeku kerr ge nak muge am ab bonte kerr werrgo bu njol nugse giss tam ab tablo boye wanee leku bess bi.

Lii nak defu kaay, niarri defu kaay, muy guttu. Guttu yi nak, da ñoo def lu ñi naan, lu ñuy owe, vimtoo.

Lii nak, ab nataal la, ñu ciy gis ab nasukaay, ak ab tërre ak bindu kaay. Wegoo bi, dafa ñuul.

Li nak ap natukayu tangóru yaram la, wirgo bi dafa wèèx am tooxu baxa ñu ci gis neh am na liñ ci mana jangèè mudi tèèmèr ak ñaar tumbu ñaar ci tangór.

Linak ap berep la bui dajele mbolo, mudi nek bu nyi wahtane. Nyu ngi giss ay tabal, akit ay togu, akit ap setanu kaii, ak lunge Tek sy kaww tabal bi nga hamneh ay defu Kay la.

Li nak am terreh la, terreh bi jangaleh ni adunabi bindó ak dëkka yi ak kit fuñu nekka .

Li nak am ekela bi bandargal berembi nyu denka nyi seatu berembi jangeh kai yi nagul lo nyui deff si reewi Gambia modi naqaa

Li tam am ekela bu mandargar am harare bu yess bi nyui oyeh WhatsApp nga hamnex deng si mana joko si ay kadu akit ay benda wergo bi dafa neeteh ami tam lu weex nyu gis si tam mandargay jolusu.

lii ab natalla bu wone ab kër, kër gu kawe ñu gis ci tam ab waruwaay bi nga xamne wirgoo bi dafa baam gis nañu citam ab waay buy dox soxlaam.

Ii ap daala xale la nyu koi oyeh daala budsu daali yi nak wergo bu si oppou dafa horay.

Lii ab guttu la, wërgoo bi dafa ñattax, am tam ay bindë. Guttu bi nak lim def mooy lu ñuy sañgoo, di gëënee tilim tilim si yaram.

Lii ab nataal la, ñu gis si ab xalé bu goor bu sol garambu bu ñu daa mina baat bi yiree bum sol nak dafa xuun. Si ganaawam, si ganaw nyu giiss fa ab toggu bu nyul.

Nyee ay ndugu len ndugu yu goor ak yu jigeen nyugi daga lu si ap neeg bu yatu di teglu nyugi sol ay yereh wergo bi di baha si nyu goor nyi jigeen nyi nyu go sol ay yereh yu weex.

Kii nak, ab ndongo la bu jaangë bu waaci. Mon nak, ab xalé bu goor la. Mu ngi sol riree buy wane mandargaal ne, jaangë na, bë waaci. Yiree bi, wergoo bu ñuul la, bu am baxa akit kel.

Lii mbeed la, nyu ngi gis xale bu goor bi dox soxlam, gis naaj nyi tam ooto, ak kit ab maakaan bi nga xamne dafaay deej cii gafa.

Li ap kér la, kèr ngu tarru. Wirgo kèr ngi moy xuun, bunti kèr ngi tam wirgo xuun la yor wayi mogana ñjor.

Lii jaru la, benna pééru jaru wirgo jaru bi moy xun. Jaru yi jaru yu tarula ñiñ Koy óyeh wiis.

Lee nak ab jumtukayla bunuy jefaneku girr jubante aka njolal heff nuge giss jurum bena se jumtukaybe am wergu bu njol ak bu hun ak bu kuraye.

Li aye potla yu deff diweh yaram keyet bunj taff si pot put bi wergoh bi khorai kuberi pot bi wergoh bi dafa baam

Li ay palatu ñam la, palat bi dafa wèèx , ñam bi nak di niro ñam bu bakaneh tekci saf lol.

Li nak ap tali la, ñu gis ci ay woto ak ay kèr ak kit ay garap. Woto bu mak bi ci digih bi wirgo bi dafa ñuul.

Lii ab kayiti xibaar la ,ñu gis ci naatal li Yaañkuba Tuuré, kayiti xibaar yi, wirgo bi, dafa xoñ-xu.

Lii ab ekke la, ci ab ab jumtu kaay yu xarale, bi ñuy owe watsaap. Mu di ab jumtu kaay bu bi ngai mannë jookoowe ci kaadu ak ci bindë. Ñung ci gis wirgoo bu ñuul ak bu nëttëx.

Lii nak, ab tabla la buy wane bërëbu ligeeyee kaay, ñooy def ba jotleen, ak tamit, ana la lañuy ligeey. Tabla bi ñuñg ko taf ci kow barabu ligeeyee kaay bi ci bitti.

Lii nak am defu kaayu wergo lee, nyu gis si, jurom nyaari wergo, wergo bu njakk bi, di palman, tecci ngel, baxa, xuraay, xonxu, nyaari wergo yu netex, bu nete, bu palman, bu nyuul, bu baam, ak bu xuun

Li ay bindu kai yu anda ak sèèni wirgo, gis nen ci wirgo bu xoray , bu xonxu, bu netteh , bu natax, bu baxa, bu xemeh, bu xuun, bu palman ak bu ñuul.

Li ap nekka la, nèk bu taaru ñi gis ci ay wirgo yu ñuul ak bu xoon.

Lii jaaru la, jaaru noopu, beenë peeru jaaru, jaaru yi, werkoo bi, dafa xuñge. Ñu kooy oyee jaaru wiis.

Li xóbu garap la, xóbu garap yi dañoo natax. Garap ngi tam garap gu mak la.

Ñii nak ay nit lañge yu tagat sen yaram. Ñoom ñep de ay gorr, néékë ay waxambaane, ñu sol ay yiree yu xeemé ak tubboy yu weex.

Lii daalë la, beenë peeru daalë. Daalë yi, dafa baam, Ndësu bi, dafa ñuul.

Lii nak, al ndaamarr la. Ndaamarr bu taaru. Wergoo, ndaamarr bi, dafa baam. Ami tam tuuti lu ñuul. Ñu ngi gis ay kër ci ganaaw ak i,garab ak xalé bu goor bii taxaw, wane ganaaw.

Li nak ap ekela boi mandargar jumtukai bu xarale bu nyui oywh skype mu di jumtukai be yomal ay nitt yu nekut bena beremb nyu mona wahtan taai gisanteh nyun si giss wergo bu baha bu nuul ak bu weex.

Li ap kayitu xibarr la bi ñuy óyeh ñuu day ñu gis ci nital nit yu ñu raañeh ku ci melni Essa Mbai Fall nu gis ay wirgo yu ñuul, yu netteh, yu baxa ak bu wèèx.

Lii nak ab tay la, boo gaaño dañg kooy jël tay ko si. Ñung ko def si ab defu kaay, wergoo bi, baxa.

Lee nak ab tejukayla werrgo be dafa heme bede yee dafa pamm.

Lii ap barabi cosaan la, ñu gis neh marajii dañoo danu wayi am na lu des ci tabax bi ca wet nga ñi gis ci ay garabi guy.

Lii këllë la, fi ñuy yakkë ñam, su paré, këllë bi nak dñg ko tëg, ñu am wergoo bu baam.

Fii ab barëbu jaayee kaay la. Jaayee kaay yu diiw, diiwu yaram, ak lëëpu luy taaral jigéen.

Fii nak ci bóri gaaj la, ñu gis ci gaaj gi ay garabi koko ay gal ak kit nit yuy doxantu.

Lii ab mandarga la bu legeeyu kaay bu oyee Brandr, mu am wergo bu, weex, nyuul ak bu xuraay

Lii nak ab eetë la, eetë buy mandargal aada ak cosaan. Am na itam ay yettë, ay yettë yi nga xam ne, yettë bantë la.

Lii ap terreh la bui jangaleh lakku nasaran bi ñoyeh owéé Angaleh. Terreh bi nak wirgo bi dafa baxa, bindi wirgo bi dafa wèèx.

Lii ab kureelu soldaar la, ñii toog, ñii taxaw. Ñom ñeip ay goor lañge, seen ganaaw, ñu ngi gis ay makkaan, wy tamit, ñu ngi gis ay garab.

Lii nak ab yoon la, yoonu mbéédë ñu gis ci ay garab ak ay bantë, yuñg taf tafal ci wet gi, mu melni saccet.

Li nak jaaru la bena peri jaaru jaaru yi wergo bi dafa baxa jaaru nak lenyui woweh wees ay jaaru noopu la.

Li nak am wateef la ngi gis ci ap xalèh bu gór bu takka jaru benna bi mug ngi wan kanam benna mug ngi wan wet bennen bi mu wañ ngi ndongo.

Ñi nak ay nit lèèn, ñuy yengatu si walli tagat yaram, ci jongateh bi ñuy oweh wexa bal. Njom nak ñi ngi tollú ci jurom benni nit.

Li ap netal la boi wonex bori geeg nyu giss si palanasor ak ay peleyan yu nityi do teda gis neen si weet gi tam ap berem bu bakane amit ay garab.

Li ay pééru garap la, pééru garap yu barri, wuteh neen ci wirgo ak tolluway. Ñi gis ci am na péér yu ñuul, wèèx, xonxu ak yu xuun.